<hesitation> donc somi firti e pulaar eko haaliko henna <hesitation> ndungu ngu ma ar law
eyyi
effectivement ari law pasque duuɓi joyyi to ɓaawo en keeɓani ndiyam e nder mois de mai hikka en keeɓino noon e nder mois de mai sa itti hikka a <hesitation> duuɓi joyyi to ɓaawo hay pot tobɓere wotere ni ndiyam waɗaka enregistré e mois de mai ete hikka balɗe sappo battidiɗe mois de mai ɗe en keeɓi hen ndiyam ha won awɓe tubaño mumen tubaño mumen déjà puɗɗi wabde te tubaño duuɓi jooyi ne ɓaawa te meeɗa wabde ender mois :fgra de juillet
ok

eyyi
donc eɗen mbaɗi yaka aussi ndungu ngu aussi ma yaa ha mois de ocotobre
<hesitation> <hesitation> ɗum de o haali
hitande foof tooɓat mois de octobre ɗum hiitande foof eɗen jiiya * <smacks lips> mais
eyyi
hewani wadde ndiyam ha heewa ha kene joogo ɗum ɗo walla waɗa ngakke kewɗe ko ndemanteri ndi ene tampa hen
ɗi tampat
so Allah waɗi en keeɓi dow tooɓoji ngerɗi e nder mois de octobre oɗo gawɗo e nder mois de aout o <smacks lips> no gonɗen e mois de juillet o ene wawi guerte makko ɗe daaɗoya donc ɗum noon no mbimi ni henna Allah kam yetta kante <laughs> <hesitation> no wirini aussi ene wawi ɓe mbaɗa prévu ɓe eɓɓa
eyyi
automatiquement hendu ara wayla ndiyam ɗam
ndiyam ɗam
<hesitation> yanoya guej
33 996 19 19 allo <noise> mbo arta